De different ways wey I dey take connect wit my pipu dem, my paddy dem. Normally nothing beat face to face gist, na why I dey always go church wey I go fit see my paddy dem, yarn better gist wit dem too. Even wen I no fit see dem face to face, I dey try put call make I know how my mama and papa dey. I dey also send better message go my babe phone, make he use know sey my mind dey for am, no be like sey I forget am. Na like dis I dey take dey connected oo, for dis age wey be sey social media don dey top chat. So another way wey we dey take connect again na to create WhatsApp group wey you fit add pipu wey be your paddy, your father, your mama wey you wan dey talk wit. Dis one dey make am easy, no matter where you dey; whether na for Naija or no be for Naija wey you dey, you go fit still dey reach your paddy dem. You go just enter Whatsapp group type “what's up”, as you just dey drop de “what's up” you go see sey your pipu dey active, you go connect wit dem, una go gist laugh, send each other videos. Everything go dey well. Another way be sey I dey try go village meeting sometimes. Dis one dey help me connect well wit my families and village pipu, you know, all dis pipu wey be sey you don know dem for life tey tey. So e go make you connect wit dem, yarn wit dem better gist, know as dem dey. No matter where life carry me go, I no dey fit forget my paddy, I no dey quick forget my family, I no dey quick forget my pipu. And as I dey hustle dey shine for dis life, na together we go dey ride so I no fit forget my paddy dem. I go always dey connect wella wit dem; whether na by face oo, na by phone matter. Another way wey we dey take connect na to do gathering base on sey we be secondary school mates dem. We fit just do gathering, go there, drink, dance, talk wit each other, know as everybody take dey. You know by dat kain thing now, if you dey do dat kain thing, e go make you dey close to your pipu wey be sey nobody go fit forget each other. And dis kain thing dey bring unity. Dis thing dey bring peace, e dey help pipu connect well well well well and dis kain thing now, no jealousy dey enter am because you no sey na togetherness we go take dey win dis world. So na so I dey take connect wit my pipu wey dey make everything dey better, wey dey make everybody dey alright.